Weda e get any traditional food or drinks wey dem dey sell on market day Yes we get plenty traditional food and plenty drinks when some pipul dem dey cook or dey do dey come market dey come sell and some of dem na we get ogwo soup dis one na dis kind of soup na dey one wey e be sey dey fit dey use yam or starch or plantain, eba or amala or um pounded yam you dey fit dey use all those kind things fit dey eat am. Then we also get banga soup, dis kind soup we dey use things like starch, eba, amala, pounded yam or even akpu take dey chop am. Then we also get dey one wey we dey call kwoka dis one wan be like moimoi dey way dey take dey do moimoi na im dey dey do am but instead of you use beans do am na corn dey take do dis one. Then we get black soup dis one wan be like banga soup but dey thing we sey dey dey grind leaf add join when dey dey cook black soup. Then we also get other food like moimoi, akara, coconut rice, banga rice, rice and stew all dis um rice wey dey dey call village rice na oil dey take dey cook am. We also get all those kin food wey e be we dey see for dey market. Then when e come to drink e get some drinks wey we dey also dey see wey pipul dey sell for de market and some dis drinks dem na palm wine. Palm wine so um na palm tree im dey from get am e get as way dey dey tap am wey e be sey once you cut dey tree you come put something like gallon wey e be sey you don cut dey mouth comot so dat dey liquid from dey tree go dey pour put for dey gallon um dat na wetin we dey call palm wine. Then e get another one when e be sey dem dey call zobo dis zobo so na tins like hibiscus flower, back of pineapple, clove na in dey take dey do dis drink and e dey very good. Then we also get other drinks like soya milk, agbo, ogogoro even kunu sef we dey see am dey buy for dey market.

What’s di atmosphere like on market days in your community? um market day for my community um de dey etic well well, dey etic die because evrywia dey full, evrywai for di market dey full dey full enter road. Even leg self dey get holdup, if you no waka fast dem fit push you commot for road if pesin no push you commot for road moto fit jam you. Dat one come na and apart from dat one on our market day, we dey see different tins because different pipu from different places, from oda communities, oda villages dey come our market day, either dem dey come buy or dem dey come sell. And na dat dey um na e tins dey cheap well well, like tins dey cheap well well. Apart from dat day um you no go see tins di way dey cheap dat day anoda day dat day um you go dey see fresh tins, fresh tins from farm, fresh tins from poultry, even fresh tins from river self, because na dat day na e pipu wey de go cash fish na dat day na dey come carry am dey come market, you go see fresh fish, you go see fresh crab, even crayfish self you go see am, dem plenty dem boku well well. You go see different clothes wey e be say on a normal day if you go boutique dem go fit tell you say na five thousand but dat day for di market you go still see dat kain cloth for maybe two thousand or three thousand anyhow di pesin wan sell am but because na market dey dem go sell am cheap well well but one thing wen I no dey like um if rain fall for dat market, um God, you no get wia you go run, you no get wia you go hide for di market because no place to hide and potopoto full evriwia even raining season for dat market um you go soke reach house, you no get how you wan do am.

How do I manage debt in my in your household or business? Well for me o, how I take dey manage debt for my household once salary come like dis first of, first tin wen I dey do na I dey budget di moni to different department, I dey budget moni for food, I dey budget moni for gas, I dey budget moni for light, I dey budget moni for fuel den I dey budget moni for security levy wey pipu dey pay or beta still wey me dey pay for di environment wia I dey stay. Den anoda tin wey I dey do na I dey use scale of preferenc. For dat scale of preference so um di most important ones na him me dey first dey at ten d to before every oda one, like di most important one for my scale of preference first of all na food and water because we no get beta water for our area na water we dey buy so once I don buy food finish, I don buy water put for house, di next tin wen I dey wey dey dey for scale of preference na gas, I dey make sure say I don fill my gas den di backup gas wey I get I go make sure say I fill am incase di one wey I dey use finish. Den light na anoda very important tin wey dey dey my scale of preference, pay nepa bill tank God say na prepaid I dey use so um anytime e finish I go just enter my phone or beta still I go tell pesin make e recharge me. Den anoda tin again fuel, I need fuel for generator incase light go, den after I don scale everything wey dey important for me finish, if money still remain I use am for oda tins wey e be say I still need for di month me I no dey like to dey borrow, because borrowing e no good, I no dey like to dey owe pesin because dem don embarrass me before because of owing so me I no dey like am and I no dey like to dey borrow pesin moni again because pipu wey I borrow moni some self don even block me and di rest one excuse or di oda, dem go tell me say I know how di country be, di country hard, di country do dis, di country do dat, dem no wan pay so any small moni wein I get I dey manage am well in order not to borrow so na so I take dey manage debt o.

What types of loans loans are most common in your country? What type of loan are most common well for my community di loan wey e plenty pass or wey e common pass for my community um na two o, one of dem na rent loan di way house rent dem take increase or dia um plenty pipu dey take loan to pay house rent because salary no dey reach again, so dem no dey fit dey save, cost of living don high, lots of tins dia, foodstuff dia, dem no dey fit dey save again so in oda for dia landlord not to throway dem out most pipu take loan to pay rent. Den anoda tin wey dem dey take loan again anoda loan wey e dey common again for my community na personal loan and dis personal loan self [un] a lot of pipu dey use am take um join dia business because most pipu nowadays um dem dey eat into dia business because of di way things is for di country and dem no dey fit dey meet up again. So personal loan and rent loan are di two commonest loan. Den di third one wey e follow na di one wey be say farmers nowadays for di community dey take to buy tins like manure, tins like tools, tins like moni wey be say dem go take set up irrigation most espe most for dat time wey e be say dry season don come. So di tiree most commonest loan types of loan for my community na rent to pay house rent, personal loan, den agricultural loan. Dat na di most common loan for my community right now every oda one no too dey like dat but most pipu nowadays dose na di tiree tins wey be say dem dey take loan for for di community.

How do you determine weda to take out a loan or not, ok. Tins wey I go, wen go make me think weda I go borrow money or weda I no go borrow money dey plenty somehow. I fit think am say I go borrow money wen wia I for dey work wetin den dey, small small money wen dem dey give me for dia no dey reach me again dey spend for house bicos I get children school fees to pay, o get house rent to pay I get foods stuffs to buy I get fuel to buy for generator and cost of transportation sef dat one sef no still dey easy. If di money again no dey reach me to do all those small small tins dem wen I dey do I fit consider am. Den anoda tin wey go make me think am again na wen I receive bad news say pesin, my pesin get accident or something emergency come up like surgery and all those kain tins, I fit think am. Anoda tin again wen go make me fit say make I borrow money again na di small small money wen dem go add on top di money wen dem go give me dey dey call am interest wen I go dey pay evri time I dey give dem di money back if e big wel wel I no sure say I go borrow money but if e small wel wel I fit find way take do am. Den anoda reason again wen e bi say e fit make me consider weda I go borrow money or not na afta I don borrow di money finish, I dey pay, I no dey fit dey save small small money again if all those small small money wen I dey fit dey save bifor I no come dey fit dey save am again bicos i dey pay back di money wen I don borrow I no go think am say I wan borrow at all.

Wat's di most challenging parts of a paying a loan for you? Di tin wey go make am dey hard for me to pay back money wey I borrow dem plenty small. One of dem na wen di interest rate wey dey big wel wel, azin di money wen di person go put on top di money wen I go dey pay evri time wen I wan dey pay di money, if di money big wel wel e go dey difficult or e go dey hard for me to pay back wetin I borrow. Anoda tin wen go make am dey hard for me be say, if di money wen I dey collect from salary no go reach me, dat one e go still make am dey hard. Anoda tin wen go make am dey hard for me to pay back money wey I borrow, na wen time for me to pay back don reach I go come get somtin like emergency, wetin I no plan go come come up, go come take di money, I go come use am take do dat tin. Like maybe somebody get accident na for house or one domestic accident happun for inside house or wetin I no plan for di money na, I go come use take do dat tin, dat one sef go still make am dey difficult and hard for to payback money wen I borrow. Anoda tin wen go make am hard for me be say na wen di time, wen di pesin wen i borrow money for dey long like eight months, one year, two years, three years for me to pay back go still dey hard for me to pay back money wen I dey borrow bicos I no go like make di time long like dat. Wit all dis one na, wen I don tok e go dey hard for me to pay back money wen I borrow

Are there any traditional or cultural practices around borrowing and lending? Yes, traditional or cultural practices dey around borrowing and lending and dis one e different from one place to anoda. For dis one so ehn, some practices dey. Number one, osusu. Evri body know wetin dem dey call osusu. But dis particular one so, or wey dem dey call osusu, na wen plenty pipo either for market or for house or for even school wen teachers dey dey teach dem go come togeda dey go dey contribute money for one pesin to dey pack and wen evri body don pack finish dem go start di packing again from di first pesin and if anybody fuck up or no pay e go affect how di next pesin go take pay, but for dis one so ehn, you must dey contribute for anoda pesin to pack bicos, anoda pesin contribute for you to pack. Anoda practice na wen family and friends or family and village pipo for di community dem give or borrow pesin money for di family or for di village or di village pipo fit come togeda fit contribute money for pesin wey need money and dis one e no dey get interest at all. Anoda practice wey in dey dis one, dey dey call am Traditional Borrowing Practice wey for some places di custom and tradition for dat village e dey allow pipo wen e bi say dey borrow pipo money all dis lenders dem dey put betta interest or sometimes sef dey no dey even dey allow dem dey put interest on top and dat kain one, e dey good wel wel. Den di number four one wen I get for here na dis one dey dey call am Social Obligation. For dis one so, some places, some pipo wen dey borrow money dey dey see dem as kind pipo and very good pipo

How i take dey know which one dey important between paying dey money when i don borrow or savings. Well for me oo paying wetin i don borrow and savings, dey two of dem dey very important well well because if i no fit pay wetin i don borrow back to dey person wey borrow me money e no go gree borrow me money again dat na number one. Number two, dey money wey go dey enter ontop dey money which is na im be dey wan dey dey call interest e go dey big and dey money wey i no fit pay go also dey big. And another one be sey dis pesin sef e fit dey harass me from one place to dey other or e fit still carry police still come arrest me because i never fit pay money when i borrow. And on dey second hands, savings too dey very important so wetin i go do be sey i go find way wey e be sey i go take balance dey two or i go do wetin i go do to balance both how i go take pay back dey money when i don borrow and how i go still fit save because savings dey very important. Number one thing i go do be sey anytime i get money or when salary come i go divide am into three. One part na for wetin i go dey spend for house like food, rent and um even other expenses like transportation and fuel. Then another part go go for dey money when i dey owe. Then dey third part for me, i go put am for savings so dat i go fit dey balance dey three things so dat one no go suffer while dey other ones dem dey enjoy. Then another thing wey i go do be sey incase i get money wey dem dash me instead of me to put am for savings or spend am, i go see wetin i go fit do to either put for money when e be sey i dey pay back to people i borrow or i go split am or i go divide am into two; put one part for savings if e big well well, put dey other part for money when e be sey i dey pay back to pesin wey e lend me. Dis na some of dey way when e be sey i go take handle am because to pay back money when i don borrow e dey very important just as for me to fit save.

Wat advice would you give to someone struggling with debt in your community? Haaah! If pesin for my community dey owe anoda pesin money wey dem dey call igbese. I go advise di pesin make di pesin face di debt first and try to payback I go also try to understand di reason why di pesin go borrow money in di first place. If di pesin dey struggle to do some kind tins for house if di pesin salary no dey reach, I go try to understand all dos tins first. One advice wen e bi say I go give di person, na I go try help di person right down wetin di pesin dey spend either evri day or evri week, or evri month, like budget to see if we go fit manage di small tin wen di pesin dey bring come house and to see if di pesin for fit save pay back pay di loan wen im or she don borrow. And anoda tin I go try advice di pesin na im be say, make di pesin no see im creditor or her creditor dey run. Bicos if you dey see dem dey run. E dey make pesin wen borrow you money dey feel bad. Make di pesin find di creditor make dem sidon tok about how di pesin go fit pay back di loan bicos if you dey see your creditor dey run e no good. Sidon tell di pesin say, ok I dey tight situation o or maybe I get emergency I no go fit pat dis month, you fit give me sometime make I pay? And make you no add additional interest put, dat one e dey there. Den anoda advice wen I go give di pesin be say, make di pesin first ask for support from oda family members or friends if dem go fit help am wit money wen im go fit take dey pay back di loan dat one I go advice di pesin. Den I go also advise the pesin make im or she no borrow anoda money join di one wey im or she don borrow, bicos dat one e no go good for di person at all. Wen dem borrow from one pesin to pay anoda pesin, e dey very hard bicos you go come get two debts wey you wan pay. Di last one be say make di pesin concentrate wel wel on paying wetin im don borrow finish bifor e go get oda tins wen im go do

How do farmers in my community manage loan repayment during low harvest. How pipo wen dey farm for my community dey manage to pay back loan wen dem borrow during low harvest. Well, number one some of dis farmers dem, always dey find oda ways to make money out side farming, some of dem get oda tins wey dem dey do outside farming, some of dem get store, some of dem products store na im dem get, dem get oda hand work like welding wey dem dey do wen dey help dem go through low season. Some of dis farmers dem dey save wel wel, wen di harvest dey good dem dey save during dat period so dat wen di time no come good again dem go still get money go through time wen low harvest season come. Den anoda one na somtime dis farmers go go see pesin wey give dem di money which is di lender or di creditor wey give dem money during dos season to give dem some time and dem to male dem understand say di times are hard, dem no fit pay like dem dey pay bifor so, make dem give dem some time to take meet gada di money and make di lender understand wetin dem dey go through nobi say dem wan run or nobi say dem no go fit pay but make dem give dem time to payback wetin dem don borrow. Den farmers dem sefs, still dey seek support from govment for loans, sometimes subsidy, sometimes even grant from govment to help dem wen low harvest time come. Den, some of dis farmers sef, dey project and plan ahead wen dos season comes so dat wen dis time come dem go fit pay back wetin dem dey owe so dat e no-go dey hard for dem wen di time come. And some of dis farmers sef dey ask community for help or assistance. Like some community get cooperate group, like some community get even microfinance bank some of dis community get am. So some of dis farmers dem dey ask dis community group or cooperative, or microfinance for help to get through low harvest time

Are there any flexible repayment options available for farmers, yes o! E get some good and easy way for farmers um to pay back wetin dem borrow from pipo and some of dem ehn, na number one, wetin we dey call flexible or easy interest rate. Dis one ehn, anytime di farmer dey income dey low di interest rate go come dey small dey small. If di farmer income or di money wey di farmer dey earn from farming come go up, di interest rate sef go move. Den dem get anoda one again, dis one dem dey call am seasonal payment timetable. Dis one dey allow di farmer dey go pay back wetin im owe anytime im get money to pay. Den dem get anoda one again wen dem dey call, Deferred payment. Dis one be say di farmer fit carry loan or di money wey im dey owe go front wen im no get money to pay at dat time or wen eva di income wen im get dey low e go fit carry di money go front go pay. And Dis one sometimes e fit take am like for four months wen im fit dey pay, im fit take carry go to four months, if na six months e go take am for im income to comeback im go carry am go six months go pay. Den dem get anoda one wen im be say, we dey call agricultural loan restructuring. Dis one mean say lender fit give farmer more time even sef, di farmer sef fit reduce di money wen di farmer dey pay to help di farmer to see if im go fit pay back wetin im dey owe. And Dis one good wel wel for farmers bicos most times so farmers dey dey low on income especially wen season no good, if di season no good, dem no go get farm products, farm produce, and if dem no get farm produce, dem no go get money. So at dis time di loaner or di lender go reduce di money or e go reduce di interest rate wey di farmer dey pay. Den we get anoda one wey we dey call, Govment Backed Loan. Dis one mean say govment dey give farmers loan wit low interest or all dos money wey dem dey pay back wen been dey on top all dos small small money govment dey make sure say dem small wel wel to support our farmers also. All dis one dem dey help di farmers dey manage dia money and even pay back wetin dem dey owe sharp sharp.

What are the most significant challenge farmers face when repaying loans during loan harvest system? um some of the things way farmers them they see, some of the things way they make am hard for farmers and some of the things way they make them no they fit pay back the moni way they don borrow from other people during harvest. One, some of them they they low on income which means say, whenever this low harvest time don come most of the farmers they even get plenty money they no they even get better money self at all because them no get better harvest and e they make and e they make am hard for them to pay wetin them they hol people. One tin way they make am hard for them be say na when this low harvest time don come na wetin we they call cash flow management or we fit call am be say farmers them they always they fine am hard, or them they struggle to manage money way dem get for hand because e no plenty e no dey even dey reach for them to do anything at all And e they make am hard for them to pay back the loan way them they borrow from people sometimes self them they even collect money from others to settle the loan which no even good sef. Then another one way I want talk this one na unpre unprecedented. This one them no they predict am at all, them no they fit they predict am, this wan most farmers dey experience am well well and e they affect the outcome of their crop or their plant well well becos sometimes you go fit reach the farm you go discover say animals them don enter them don destroy everything way e dey the farm, sometimes sef na disease na in the crop dem they come get e fit affect the crop as well even insect self dey fit destroy the crop way them plant and sometimes na weather because nowadays when raining season don come we no they trust the weather again. Flood fit come most especially wein you they area way the person plant e crop put na the type way be say e they flood easily if rain fall like this now flood go just carry everything way the person plant com and that one go make am dey very difficult for the farmer today. Sometimes sef the weather no de dey favorable, this na some of the things way they make am hard for these farmers dem to pay back wetin them they hol people.

Di question na weda we farmers for our community get any pipu wein dey help us wen we dey low on season, or wen we no get harvest at all for di community? Yes, I go say we get plenti pipu for our community wein dey help us farmers wey we no get anytin to harvest or wen we dey low on harvest and some of dem na one, wetin we dey call farmers cooperative farmers. Cooperative na group wey we farmers dey join for di community. If you no dey dis cooperative if you geh problem as a farmer for our community, e no get how dem go tek help you. So, dis pipu dem dey help us well, well wen we dey low for harvest and I go advise some of our farmers mek dem also join dis cooperating. Anoda group of pipu wey bi say dey dey help us wen we dey low, na, we dey call dem local food initiative, oyinbo dey call dem local food initiative. Dis one na pipu wey e bi say dey help us farmers with market wen di farmers go tek sell wetin dem dey produce and wen dem don harvest to pipu wey nid am face to face. Anoda one wey we dey call food to table. Dis group of pipu dey very good too, dis group of pipu dey very good too. Dis pipu dey give us customers wey get where dem dey for dey cook, lak all dis pipu wey dey sell… wey dey cook dey sell. Dis… den dey give dis customers to us. Anoda tin wey dis pipu dey do bi say dem dey also dey give us to pipu wey dey produce tins lak factory, wey nid our farm produce. Den, anoda one wey e bi say dey dey good for us na we dey call dem community emergency funds. Dis pipu for our community na im dey run am and dem dey do am to tek help us farmers for de community wen we dey low on harvest, den, anoda..den, we get anoda one wey e bi say we dey call pair to pair dis one na farmer to farmer, helping farmer. In case one farmer need help, anoda farmer wey bi say e dey very good, wey bi say di tin no dey too affect am, e go help anoda farmer, na hin we dey call pair to pair

De question na which role na ein wetin oyinbo dey call financial institute dey play when dey take dey support farmers for during low harvest season. Wetin oyinbo dey call financial institute get plenty role to play for where dem take dey support or help farmers when dem dey low on harvest season. And one of de role wey dem dey play na number one na dem dey borrow farmers money when dem dey low on harvest season so dat dem go fit get money take um run der farm. Number two na after dis pipu don borrow farmers money finish dis institute go still allow dis farmers to adjust how and de time wey dem go take dey pay back de money wey dem don borrow. But sometimes after farmers don borrow money finish der harvest season go increase or der harvest season no go increase. And if der harvest season increase e mean sey dem go get plenty money and wen der harvest season no increase e mean sey dem no go get plenty money. So with dis pipu now dem go give farmer enough time to pay back money wey dem don borrow. Dis financial institute anoda one na dis financial institute dem dey still dey give farmers emergency money like money wey quick quick money wey de farmer dem need when dem get emergency or urgent need for money when something wey e be sey dem no plan happen for der farm. anoda one na dis institute dem self dey give insurance to de farmers to protect dis farmers against lost of crops or maybe animal attack dis farmer farm dem dey give insurance dem to dis farmers so dat when dey lost anything dem go get how to take recover der money. Den anoda one be sey dem dey also dey advice and guide we farmers for our community on how dem go take manage der money wey dem dey make from de farm. Den we get anoda one wey e be sey some of dis farmers, some of dis financial institute still dey take dey support or help for de farm na to buy some mechine give us wey e be farmer for de community. Some oda financial institute dey help farmers for low harvest season wen de farmers dem get crises.

De question na which kind of farm tools wey me fit sey dey very important for me to buy. I get plenty farm tools wey need be sey me I consider sey e dey very important, when me need to buy. And one of dem na wetin we dey call tractor. Dis na wey need be sey farmers dem dey use take dey clear and prepare de land for farming. Anoda one wey need be sey I consider sey dey important for me to buy na wetin we dey call seeding and planting mechine dis one dey very good well well for me so I dey consider am for planting so I need to buy am. Den anoda one wey need be sey I consider well well sey I need for my farm when I need to buy I dey call am irrigation system dis one dey helpful well well for me because e dey help me to water de plant dem wetin time wey need be sey I go spend take water one or two crop wen I don plant, dis mechine go help me well well to water plenty crop wen I don plant at a time and I need am. Anoda one wey need be sey I consider sey e dey very good well well for me to buy na wetin I dey call harvesting mechine wetin I dey call harvesting mechine, na dis mechine na ein we dey take dey harvest or pluck de fruit wey when harvest time don reach, e dey help us, dis mechine dey help us to pluck de fruit we no need to climb tree or we no need to dey enter far for de farm na just for us to on de mechine and dis mechine go help us pluck all de fruit dat we don do for harvest. Anoda one wey need be sey I want buy na wetin dem take dey test soil we dey call am, oyinbo pipu dey call am soil testing mechine, dis one na I dey use am take dey test de soil, if de soil dey okay or if de soil no dey okay and I also dey use am take dey monitor or take dey test de soil from time to time when um when e no when de soil e no too dey fertile or when de soil dey fertile. Dis mechine dey help me to dey check for all dos things for my soil. Den anoda farm tools wey need be sey I go consider sey I wan buy na um safety gear, dis one na safety cloth we me I dey wear for farm to protect myself from harm or from wetin go injure me, and some of dis um safty um cloth na hand gloves, eye glass, rain boot um and coverall all dis things dey help to protect me from wetin go injure me from farm. And anoda thing we need be sey I wan buy again wey need be sey dey very good for my farm I dey call am storage facility. Dis na um where I go dey store or keep things wey need be sey I don pluck for my farm, all de things wey need be sey I don uproot from my farm so dat e no go spoil.

How I go take know which farm tools wey I go buy for my farm. E get some kind things wey e be sey I go consider to know which kind farm tools go dey good well well or go dey very beneficial for my farm. One of de things wey need sey I go consider na; I go consider de kind tool wey need be sey e go dey e go make work easy for me well well for my farm, tools wey need be sey go make work easy for me well well dat na one thing wey I bin think, number two I go also think de kind tool wey go help my work fast well well for farm. I no go like to buy tool wey need be sey e no go make work fast for me for farm I go like to choose de one wey need be sey e go make work fast well well for me example of dis kind of tool na tractor, instead of me to dey use my hand take dey clear de farm I go just buy de tractor on am, na de tractor na im go clear my farm. I go also do some kind things for de farm for me too. Den e get anoda one wey need be sey for me to consider de kind tool wey need be sey cheap to buy and e go also help me reduce how much I dey spend to pay pipu wey go dey help me for farm. I no go like to buy those very dear dear farm tools I go like to buy cheap one. Anoda one wey need be sey I go like to talk about na be sey I go like to consider de one wey be sey dey very easy for me to maintain and e go also last me well well. E get some kind tool wey need be sey e dey market wey need be sey e dey very expensive to maintain and e no dey last dat one we dey spend plenty money to maintain am and e dey very hard to also maintain am, I no go wan buy dat kind machine or tools for my farm. Den I go like to choose de kind of tool when be sey my farm dey grow I fit still dey use am, for dis one as I buy de tool finish I fit still use am as my farm dey grow because e go last me well well, den I go choose de kind of tools wey I go fit operate no be de one wey need sey I go buy finish I no go fit operate am, I con dey buy am because anoda persin get am for der farm no, I go like to buy tools wey need be sey I go buy tool wey need be sey I go fit operate, tools wey need be sey I go fit maintain. With all dis one I go don know which kind of farm tool to make my farm easy for me wey need be sey I go need to buy

How I go fit take use the knowledge and skills wey I don get from Agricultural workshop? I fit use the skills and knowledge wey I don get from Agricultural workshop and some of the ways wey I fit take use dem na. Number one, I go use am take improve how I take dey plant because now I don know say e no too good for me to always plant one kind of crop for one place all the time, say e no good for the soil, say e go good make if I plant rice for dis place today, if I wan plant again I no go plant rice I go plant another thing for there say e no good for the soil. And na also go use say e no good for me to dey use chemical because e dey kill the farm and I go find another way wen I go take dey use take dey kill pest and disease for my farm. I go also start to dey do wetin dem dey call regenerative practice, and I go also practice eco-friendly farming like organic farming, conservative farming, wen dey tell us say make we dey plant tree also for farm because e good for the farm no be only crop we go dey plant for the farm, tree like mango, orange um, all those kain tree say e good make we dey plant because e no dey too good make the environment dey damaged. I go also practice wetin we dey call record keeping. Dis one na to dey write wetin dey happen for farm everyday, wetin I dey spend, wetin I dey buy whether I dey loose or I dey make money. Dis one na to monitor how money take dey enter the farm and how money take dey comot. And another thing wen e be say I go practice na how I go take dey budget things, I no dey buy anyhow to fit manage cost and plan how I go take use money wisely for farm and I go also practice to share information wen e be say I don learn from the workshop other farmers dem. Dey advice dem, dey guide dem for their farm all of us go dey share ideas together because one person no fit know everything.

Wetin make me think say my farm or community fit gain from agricultural workshop? Well e get different way wey my farm or community go fit gain from agricultural workshop. And number one na through dis knowledge sharing. When we go dey share, dis thing na where we go dey share wetin we know about agriculture for the community and the practices wey dey good for our farm. Number two na for capacity building. Dis na how farmers dem go dey take improve their skills for the village or community. Networking, dis na wen farmers dem for the community dey come together to dey help themselves dey do business with one another, so dat no be only one person farm go grow so dat everybody farm go dey grow for the community. Den how e go take dey help my farm? Through agriculture workshop I don fit improve on my farming practice and I dey also fit improve on wetin I dey produce for my farm since I dey fit dey produce more, I dey fit dey get more profit from my farm. Den another one wey e be say?, I know say agriculture fit help my farm na the competition wey e dey market. Through agricultural workshop, I don fit say for the competition for the market because the competition dey big everyday and for me to fit cope wit the competition I get improve or learn how the market be or wetin I dey produce and how I go take fit dey satisfy my customer so dat I no go loose my customers. And agricultural workshop sef don fit help me to promote eco-friendly farming method. A farming method when e be say we dey do, when e be say e no dey harm our environment at all, when e be say e dey very friendly wey good well well. Agricultural workshop sef don still make me fit dey help other farmers dem wey e be say dey face wahala for their farm.

Whether any cultural or seasonal things dey for our village wey we dey do when we dey do trade by barter when de time don come. Yes, we get some cultural or seasonal events wey we dey do for our village wen dey take dey do cultural wey dey take dey do trade by barter and some of dem na number one under dis cultural ones so when our cultural day don come we go come do trade fair for dis trade fair so, plenty pipo from different part of de community go come gather for one very big place like village center or sometimes sef we go find skul wen e be say get very big field to come together to come do exchange of wetin we dey do or wetin we dey sell and some of dis things dem wen e be wey sey we dey do or sell fit be spices like all dis spices wey dey take dey cook um pipo wey im be sey sabi do am well well or pipul wey dey sell am dey go dey dia then another thing again wey e be sey dey still dey see for dey trade fair na clothes all dis pipul wey dem dey sow clothes, all dis pipul wey dem dey weave clothes we dey see dem for there. Another thing again wey e be sey we still dey see for dis trade fair na food all dis food wey e be sey food things wey e be sey dem dey bring from farm like garri, plantain, tomentoe, pepper, onions oo we dey see dem plenty plenty for dere. Then another thing again we dey also dey see for trade fair na beads all dis beads dem wey e be sey our pipul dey do well well we also dey see dem for dere. Then another thing again na shoes and slippers you go see fine fine shoes and fine fine slippers for dere dat day. Then you go also see farming tools like cutlass, hole oo everything dey dey use for am e dey dey dia and all dis people wey e be sey de dey pots um you go see fine fine pots for dia. Dat day you go see fine fine baskets for dia dat day, you go see even fine fine chairs and table and even things like gold, silver, bronze um you go see dem plenty plenty for dey trade fair. Then another one when e be sey we still dey go once a year dat one na every year na we dey do am we wey dey happen for our community and dis one na every year we go dey do one thing for our community when e be sey another community no dey do and we go come sidon for one place we and dis community go come exchange wetin we dey call knowledge of trade asin tins when e be say the village dey do when e be sey we no sabi do things when e be sey we dey do the other village no sabi do we go come sidon for one place we go come teach each other how to do dis thing e fit be sey my village sabi weave clothes well well sabi produce clots well well na dis other village no sabi am we go come teach dat village and e fit be sey dis other village sabi do things when e be sey dey call um how i go take put am again oo tins like fish how to fish well well um and e fit get other things again when e be sey dey villagers fit do wey e be sey we no sabi do, we go come sidon we go come teach each other how to do am which is exchange of knowledge and all dis kind things um e dey bring growth to our village and to dia village well well dis na some of dey things dem wey e be sey we dey do wey wey dey seasonal or dey cultural four our community when involve trade by barter.

how farmers take dey pairotize expenses during low harvest season wen famine season nor dey at all farmers dem dey make sure say nor dey spend money anyhow dem dey only dey spend moni on thins wen e be say dey very very important for di farm and some of di tins dem wen e be say Dem dey spend money on um na number one thins wey e be say dey very important this one be say dif the farmer den dey only dey buy things wey e be say dey important things like seed wey dey go plant for the season wen e be say e dey come thins like fertilizer wen e be say dey go use put for the wen the plants den go need then thins wey nibisay dey go take mentain the farm tools wen e be say e dey the farm and dey go also pay pipu sef those na um some of important thins wen e be say de dey use moni for and anoda thin wen e be say de dey u use wen dey very important wen de dey also use moni for na how de go take repay money wen e be say de don borrow dis one dey very important to farmer because de need to pay moni wey den don borrow from pipu an na and for that reason de must put am as important and anoda thin wen e be say de go also make very important wen e be say de nor dey farming season na dia family de go make sure say their family see food chop de go make sure say de de pay house rent and de go make sure say if eni of dia family members sick de go still treat the person and anoda thin wen e be say dey also dey very important na all the tools den wain dey di farm dis one dey very important because den need to maintain them den need to repair them and den need to oye them and for the ones wain e be say de de need to change the parts de go also need to change the parts and de also need to continue to mentain the water system for the farm too then anoda thin wain e be say den go still take very important wen e be say de go spend money on na wetin we dey call imagency funds wu nor pray make some katakata happen but sometimes if e happen we still need to spend moni on those thins and some of these thins den wen e dey happen na something like fire happen um de go need to repair the farm so that wen farming season don come de go see where dey go dey stay

dis question na wetin be di most important tin wen i dey enjoy or get from di farm tools wen i don buy for my farm some of di good thins or important things wen e be say i dey enjoy from di farm tools wen e be say i don buy for my farm na one of dem be say i de enjoy I dey wu enjoy more work nowadays and the stress when I dey get before e no dey there again now I dey work with ease I dey enjoy my work my work dey go smoothly number 2 now anoda thin wey e be say I dey enjoy from the farm tools wen i don buy be say e dey make my work dey very neat and e dey arrange my work well well and e dey also dey reduce the way wey I take dey plant and dey seed wen de take dey waste I dey als e dey also dey make my plant den dey fine well well anoda thin wen e be say i still dey enjoy from the tools den wen e be say i don buy e dey make me dey get quality and good crop after harvest and with the kind of quality crops wen e be say i dey get pipu now dey prefer to buy from my farm anytime I carry things go market go sell with this kind one now um wetin I dey produce before nor dey fine because of say I nor get farm tools wen e be say i never buy but now wen e be say i don buy this farm tools my crop den dey dey fine my fine now dey dey fine dey get more space if na before i nor dey fit dey no the kind spacing wen e be say i dey give my crop but now with the farm tools wen e be say i don buy e dey fit dey arrange my farm well for me I dey get enough space for my farm and my farm na e dey neat well well for me another thin wen e be say i dey enjoy from the tools wen e be say i don buy be say na I dey fit dey make more moni from my farm if na before with the kind of crop wen e be say i dey harvest a lot plenty pipu nor dey quick dey buy from me because dey say my crop den no fine or wetin I harvest e no fine but with the kind tools wen e be say i don fit buy for my farm I dey get plenty customer na and with that plenty customer I dey feel dey sell plenty crop wey e be say i don harvest and with that one I dey get plenty plenty moni well well if I carry the harvest go fa go market go sell

di question na weda e get any wahala wey hin dey for di farm tools wain i wan buy for my farm yes some of di farm tools wein e be say i go like to buy for my farm dey get some wahala well well well e be say dey e folo dem dey come and numba one na di farm tools de dey diear well well dey nor dey cheap at all you need plenty moni to buy am and e no easy to get that kind moni anoda wahala be say de nor dey easy for person to get who go borrow am moni dat kind moni wen e wan take buy that kind farm tools for pipu to borrow you that kind big moni um e dey dey hard well well we no dey see person wey dey fit ddy dey borrow us that kind moni e nor dey easy to see that kind person because the moni plenty well well anoda wahala wain be say e dey na be say di moni to take mentain am and to take repair am when di farm tools don spoil that na anoda wahala I for like to get dis kin tools but when I consider the moni wey e be say i go take maintain am wen e break down or the money wey I go tey repair when e dey when e get fault I go think of not to buy the farm tools at all because the moni sef e big den some of this farm tools get wahala well well wain get wahala well well na those ones wain e be say we dey buy from obodoyibo this those kind machines wain e be say dey nor dey see for our country we dey buy am from outside country those ones den dey dey hard well well to operate and as and once we don fit buy that kind machine we go need person wain e be say no how to operate am to teach us how to operate how to use am and e nor easy to see the kind person for our country wain e be say go fit teach us how to use those kain of machine then anoda one wain a other wahala be say farmer need to make sure say the new farm tools so dey work well well together with the old ones wain e be say we get for farm before we no go wan buy new machine wain e be say we need for farm den we go come troway the old ones den wain e be say e dey farm we need to buy new ones wey go work together with the old ones wain e be say we get for farm all this wahala dey make am dey difficult or dey make am hard for us farmers to buy new farm tools for our farm and dey need and Dem need support and money to help Dem to get over this wahala

how i take dey mentain and repair my farm tools some of di way wain e be say i take dey repair or mentain my farm tools for my farm na one of dem na numba one i dey like to dey mentain and repair my farm tools na to clean dem any time i use dem finish so dat dem no go ross quick or spoil this one um anytime I use any farm tool finish I dey like to dey clean am if i clean am finish i go come keep am because if no clean am I no clean the sand comot e go make the machine quick ross e go make the tool quick spoil then number two wein be say i go take dey mentain and repair my farm tools na to make sure say I dey oyel some parts of the tools wain need oyeling parts wein e be say dey move well well for the tools I fit dey oyel them everyday if na the one wain e be say i go dey oyel every week I go dey oyel am every week if na the one wain e be say i go dey oyel everyday i go dey oyel am everyday so that e go dey work well well because if I no oyel those parts dey no go dey work well the way den dey work before that na number 2 way number 3 way wain e be say i take dey mentain my farm tools na I dey like to dey keep them for where dey dry place where water nor go take touch them so dat dey nor go quick rost or spoil dis one na i dey make sure say after I don clean the farm tools I don oyel am I go come keep am for where be say e dey dry place wain e be say if rain fall rain nor go touch am or place wain e be say dey far from water so that if water splash or if water pour for ground water nor go touch any of this tools number 4 way wain e be say i take dey check or na to check or change any parts wain dey bad for the tool so that I in the part nor go bad this one na for me to dey check everyday before I go use the tools I go check if any parts dey bad den if I use the two finish I go also check if any parts dey bad so that I go change am before I use am for the next work wein e be say i wan work for farm then number another way wain e be say i go take dey mentain my farm tools na I go dey write down for one book the day wey i mentain or repair the farm tools last so that I go know wen to mentain am again or when I go take repair am agains or better still I go check wen how ofun or how quick the machine take dey spoil so that I go know wetin dey spoil am I go stop to dey do those thins wain dey spoil an all this na the way wain be say i take dey mentain and repair my farm tools so that dey go last me well well for my farm

di question na weda i get any new farm tools wen e be say dey just put for market wein e be say i go like to buy for my farm yes e get some new farm tools wey e be say dem jus put for market wein e be say i go like to buy some of dem na numba one wetin oyibo dey call smart farming solution this kind tools nai dey take dey check weda the soil still get water weda the soil no get water again den still fit dey use to see if the plants wey we plant dey do well or not that na one farm tools wein e be say i go like to buy for my farm and anoda farm tools wein e be say i go like to buy for my farm na wetin oyibo dey call drones this farm tools dey be like came na camera wein e be say dey fly for up dis one so as the camera dey fly for up e dey see everywhere for the farm dey see weda anywhere for the farm dey do well or anywhere for the farm nor dey do well I go like to get dis kin farm tools for my farm and anoda tools wey e be say i go like to get for my farm wey e be say dey market oyibo dey call am agricultural robot this one na machine wey be like human being and this machine de dey use am dey do wetin human being dey do for farm but de dey work fast well well pass human being and de dey do things like wey e be say wen the planting de dey plant de dey harvest de dey even dey monitor the plant wey we don plant and de dey also dey help dey reduce um manual labour which means labour wein e be say human being Dem dey do for the farm this human robot so um this agricultural robot so e dey dey fast and e dey help well well for farm anoda farm tools wein be say i go like to buy wein be say dey market na wetin oyibo people dey call artificial intelligence and machine learning this one na machine wey dey fit dey tell weda rain wan fall or weda sun go shine that day and this machine sef dey fit dey tell us if bad thins wan happen like say rain go fall and if that rain fall heavy e go come with better better plenty water wey go wash all wetin we don plant or di rain nor go fall for a very long time wein e be say i go need to find anoda way wein e be say i go fit dey water or dey put water for plants wein be say i don plant this na some of the machine wey e be say dey market wey e be say i go like to buy for my farm

how i take dey no say di farm tools wen e be say i buy dey give me profit i get some ways wen e be say i take dey no say farm tools wen i buy i dey make profit afta i buy farm tools numba one ways wein be say i take dey know na increased productivity dat na wetin oyibo dey call am this one be say i dey check how many crop wen I fit dey produce and after i don buy machine and to see if I dey make profit buh here na the same I dey check weda crops den wein be say i dey plant before I buy the machine and di crops wein be say i dey plant after I buy the machine I come discover say di crops wein e be say i dey plant after I buy the machine Dem plenty pass the one wein be say i dey plant before I buy the machine anoda thin wein be say i take dey know say I dey make profit na wetin we dey call cost saving dis one na wen i calculate if the money wen I dey spend on labour um wen I dey spend on people wein be say dey help me dey clear the farm before and people wey dey help me for the farm before reduce or the money wein be say i dey spend take dey guy fuel or the money wen be say i dey spend take dey mentain the farm before e reduce then I go know say I dey make profit for the farm and anoda thin wein e be say i take I go take know be say na wetin we dey call crop quality um for crop quality so um I dey check weda quality of my crop or plant e fine well well like before wey e be say dey nor dey fine I dey check to see weda i dey get more plants wein e be say pests dey eat i dey check to see weda the crops dem wen I dey plant den dey yellow but now I Kon discover say pests nor dey too dey disturb my plants disease nor dey too dey disturb wetin I plant again that na anoda way wen e be say i take dey no den anoda way wein be say i take dey no be say na wetin we dey call financial returns this one na wen i calculate and see say my profit dey go up after I buy the machine if na before before I buy the machine I nor dey too dey make plenty money after I don carry wetin I produce from my farm go market go sell because people nor dey too dey like wetin I carry come from farm because dey feel say e nor fine but since I don buy this machine so come discover say wetin I dey produce from my farm e fine well well and people na dey like to dey buy from me and now I dey make plenty money so with all this ones nai I dey take dey know say the farm tools wein be say i buy them dey help me well well and i dey make plenty money

how i take dey no wen my plants or crop wen i plant don redi for me to pluck am e get some ways wey e be say i take dey no weda my crops dem don redi for me to pluck dem some of di ways wen e be say i take dey no na numba one na wetin we dey call maturity stage for dis one wen dem dey call mature wen oyibo dey call maturity na too see if the crops dem don mature reach or weda den never mature reach to see weda de don ripe or to see weda de never ripe to see weda de don change color or to see weda de never change colour and some of the ways wein be say i take dey no na and some of this crops wey e be say ge this kin way wen e be say de tey dey mature na crops like beans then i get anoda one wein be say crops like yam tometos and pepper all this crops things like yam na if the leave don change color e mean say e don reach for me to root am then thins like tometos and pepper if de don change color if the fruit don change color e mean say e don reach time for me go to pluck am then anoda one wein e be say i take dey know weda my crop don ready for me to pluck am na number two wetin we dey mochoi con ten t for dis one na when I go check weda the crop and see if the level of water wein dey the crop don reduce or if e never reduce and example of this kind crops na beans if you wan no weda beans don reach for maturity the leave of the beans go dey dry and if you touch the leave the pod of the leave or the cover wein cover the beans if you touch am you go discover say e don dey dry and if e don dry well well e mean say you fit pluck am now den I get another way wein e be say i take dey no say my crop don ready for me to pluck them or harvest them na texture and firmness this one na if you touch the crop to see weda e don ready you go discover say e dey hard den you go know wada e don ready for me to pluck am them anoda one wein e be say we get na dis one na wetin we dey call days to maturity for some crops e get the number of days wen den dey dey before den dey ready for plucking e get the numbers of months wen den still dey dey before den dey ready some sef na years den dey take na only for you to calculate the biz the day wey e be say you plant am den you go con calculate the days wey you no say dey go don mature well well for you to go pluck am den e get anoda way wey e be say anoda one wein e be say anoda way wein e be say i take dey no weda my plants don ready for me to pluck am dis one oyibo dey call am weather condition this for here na weather nai dey help us to no weda we go go pluck wetin we plant or we nor go go pluck am dis one na for only for us to dey monitor or dey check the weather to now weda raining season don dey come or to no weda dey season don dey come so that we go go pluck wetin we plant because some of this crops de nor dey like rain while others nor dey like dry season so this na some of the ways wein be say i take dey no say my crops don ready for me to pluck them

wetin i dey see for my crops or plants to know say my plants or wetin i plant don ripe wau e get plenti tins wey e be say i dey see to no say wetin i plant don ripe and de different well well just like i get different plants for my farm numba one na di color dey change and this one na minli for fruits and vegetables for farm na dem dey get am example of this kind plants wein dey change color na tometo and pepper wen dey don comot from green to red e mean say dey don ripe and I need to pluck them den anoda example of tins wein be say if I plant them den dey change color na banana and even orange and um mango once den don dey comot from green to yellow dey don change color from green to yellow e mean say Dem don ripe and I need to plump them and anoda one wein e be say i get na did one how I take dey no say dey don ready for me to pluck them na tru dia size and shape wit dia size and shape I go know say the crops dem don big reach for me to pluck Dem examples of dis kind of crops na melon and watermelon once melon don big reach one stage e mean say e don ready then anoda one na nomba tiri na tru the skin and texture of the crops dis kind one na wen di skin of di crops don change color and wen di skin of di fruit don soft e show say di fruit don ripe an example of dis kind fruit na avocado pear dis kind pear even na e dey always dey be green and if di texture if you touch am you discover say e don soft e mean say e don ripe and you need to pluck am den anoda way wen e be say I take dey no say my crops den don ready na lif di color of the leave once de don dey change color or de don dey fall e mean say I need to go pluck di crops example of dis kind one na yam if di yam leave don change color e mean say di yam don ready for inside grand and I need to dig am out and anoda example of di one wen e be say dey change color wen e be say di leave dey change color wen e don ready na tatu and casava all dis ones once di leave don dey change color e mean say e don ready for me to go uproot am from grand

dis one na weda e get any testure or smell wen crops dey get to know weda e don ready for me to pluck am yes some crops get some ways wein e be say e dey smell or e dey be like wen you touch am to no weda e don ready for me to go pluck am and one of the ways wein e be say i take dey know na number one for di ones wein e be say if you touch dem dey go dey soft e mean say den don ready example of dis kind of crops na mango avogado pear wen den don soft and change color e mean say den don ready for me to pluck am number 2 wen e be say i take dey know na firmness asin de dey strong some fruits wein be say den dey hard mean say den don ready and example of dis kind of fruits na apple if apple don ready e don mature well well e go dey strong for hand dat na one way wein be say i take dey no weda e don ready for me to pluck am den anoda one wein e be say i take dey no wanda di crops den don ready di fruit na wetin oyibo dey call cripsness cripsness for dis one di ve dis one na mostly for vegetables and wen you touch dem e get di way den dey be for hand de dey dey crispy for hand according to oyinbo language and if you touch dem if you lis ten to di sound wen dem be say dem go make after you touch di leave e get di kind sound wen den dey get if you touch dem den for all dose ones wen e be say de dey get smell wen e be say dey don ripe example of dis ones na example of some smell wen e be say den dey get na sweet smell sweet smell some fruits ones den don dey ripe dey go come get sweet smell and ones you don dey perceive dis sweet smell e mean say den don ready for you to pluck am and example of dis kind of fruits na panaipu and watermelon if your panaipu don ripe for farm e get one kind fine sweet smell wen e be say e dey get wen e be say you go take no say yes my panaipu e don read I dey go pluck am den anoda way wen e be say sweet smell i take dey no na some plants dey get earthly or noty smell example of dis kind crops wey dey smell wey dey smell like earth wen den don ready na irish poteto and sweet poteto all dis kin ones once you near were you plant am put e get di kin earthly aroma e dey smell like grand wen e be say you go dey perceive from am nai you take dey no deni anoda one anoda smell be say wen you don dey perceive freshness e get some vegetable wen e be say dey smell fresh wen den don ready for harvest and example of dis kind of vegetable na herbs or leafy green like all dis green wen e be say we dey take dey cook dey chu dey use take dey chop all dis ones den dey smell like leafy green den dey smell fresh well well and if you pay at ten tion to all of dis texture and smell you go know say your crops don ready for you to pluck am may you go pluck am

di question na weda i dey use any farm tools to check wen my crops don mature yes i get some farm tools wein be say i dey use different farm tools wein be say i dey use take dey check wen my crops den don take mature and some of dis farm tools na numba one na wetin oyibo dey call crop monitrin app dis one na inside phone we dey use and I dey use an take dey check how my crops dey grow and wen e go take mature den anoda one wen e be say i dey use take dey check wen my crops go take mature na wetin oyibo dey call drones dis one na machine wen e be say e get kemera and e dey fly for up dey fly from di begining of di farm to di ending of di farm everywhere for di farm dis drone or dis kemera wey dey fly so dey check everything to no weda eni of di crops den don mature for me to pluck Dem den e get anoda way wein e be say i take dey check dis one we dey call am moisture meter oyibo dey call am moisture meter we dey use dis kind farm tools to check if di soil get water or if di soil dey dry and also we dey also dey use am take dey check weda di soil get water or not or weda di crops get water or not dis one so um e dey very important for di farm well well like all dose crops wein e be say if den don dey dry e mean say den don mature we dey use dis machine dey check weda dey still get water weda dey nor get water we dey use machine take dey check weda di soil get water or not weda di soil nor get water to no weda we go give di soil water den anode tin wey e be say we dey use be say we dey call dis one color chat oyibo dey call am color chat de dey use dis chat take dey check weda time for harvest don reach or weda e never reach tru di color of di leaf wen di crops den get some crops den wen den don reach maturity dia color dey change from green to brown wai di ones wey e be say e still dey very green e mean say de never ready for mature at all dey never mature in any way dat one sef dey and e get anoda one wey e be say I take dey no weda my crops don mature dis one oyibo dey call am crop sensor dis one na tools wein I dey use take dey check di temperature of di soil stem um di stem wen e be say di crops den take dey grow an i dey also dey use am take dey check weda di crops den dey get enof sunlight or weda dey nor dey get enof sunlight so dis na some of di farm tools wein be say I dey use for my farm to check weda my sus crop don mature for me to pluck dem or not

how weather take dey affect wen crops take dey ready weather get very good part to play on wen crops take dey ready and wen crops nor take dey ready and some of di way wein e be say weather take dey affect dis our crops na numba one temperature wetin oyibo dey call temperature dis one na wen di weather dey hot or wen dey weather dey cold if di temperature dey hot e fit delay di time wey di crops go tey ready if di temperature no reach e fit delay wen di crops go dey ready or wen e nor go tey ready so di temperature still mat e still matter too for wen di crop go dey ready and wen e nor go tey ready and anoda one wein e be say anoda weather wein e be say dey very important na rainfall dis na wen rain dey fall dis na how rain take dey fall if di rain too fall e go affect am if di rain no fall at all e go affect awa crops take dey ready and e still dey affect how di crops den take dey grow and di time wein de take dey ready sef rainfall sef still dey affect am and anoda tin wein e be say dey affect wen crops take dey ready na sunlight di way sun take dey shine some crops some plants nor dey too dey like sun some plants dey like sun well well so wen you get so wen we get plenty sun e dey make di plants dey grow well well and wen we no get plenty sun e dey make plants nor dey quick dey ready so e get make we dey ready e dey delay di time wein e be say e dey take for di time to dey ready wen di sun no shine well well den anoda weather condition wein e be say e still dey affect cru awa crops wein dey take dey ready na wetin oyinbo dey call draft dis one na wen rain nor dey fall or dis one na wen rain di time wey rain take fall e don tey for a very long time rain never fall for di area dis na everywhere go dey dry dis na wetin we dey call draft if rain no fall for a very long time di sun di crops den no go see water at all and de nor go do well den anoda one wein e be say e dey still dey affect anoda weather wein e be say e still dey affect wen di crops den go take ready na wetin we dey call extreme weather for this extreme weather so di weather be like wen rain fall e go come fall wit big Ice block e go con dey destroy or scatter wetin we don plant or wen di flood con com like heavy heavy water con dey flow for grand e go con dey scatter or dey wash all wetin we don plant e go con dey scatter everywhere dis one sef e still dey affect di time wein e dey take for awa crops to mature

weda i get any traditional ways wey we take dey no wen our crops don ready for us to go pluck am yes we get some local ways wen e be say we take dey no weda our crops don ready or not so dat we go go pluck am one of dem na wetin we dey call observing di plant dis one um we dey observe the plant how e look like how di plants dey take change color or di size don increase or weda di shape kpakpa sef don change for dis one um some of di local way wein e be say we take dey no weda awa crops don ready na numb na weda di color of wetin we plant don change or weda di texture don change or weda di shape don change or weda di crop sef don even change color dis na some of di local way wein e be say we take dey know say awa crops don ready anoda wey wein e be say we take dey no weda di crops den don ready or not na wen di crops den don get seed or flawa for Body den we go no say dem don dey ready to mature den anoda way wein e be say we take dey no na by testing the crops to see to no na to check if di crops dey sweet or e get any flavour or ivun wen we touch di leaf we go no how di body of di plant be like dat na one of the ways wein be say we take dey no den anoda way wein some of us farmers take dey no na just to stand near di plant we go look am and dis practis na for pipo wein don dey tey for the farming for farming once de look di crops dey go just no say dis crops don dey ready for us to pluck am den e get anoda local way wein be say some of us farmers take dey know say awa plants don mature reach for us to go pluck am and dis one na to just touch the leaves den we go no fast fast say di crops den don ready for harvest and most times and sometimes um for all dis kind ones den na li tins like um vegetables once di vegetables don reach e get di way wein be say if you touch dem e go you go feel am for hand you go just no say yes dis um vegetable don reach for me to cut am make I carry go market den de also get some fruits wein be say if you touch dem you go no say yes dis fruit don ripe for me to pluck am so dis na some of di ways local ways wein be say we farmers den take dey no say awa crops don mature reach for us to pluck am or cut am go market go sell

wetin go hapun to wetin i plant if i too quick go harvest am or if i no quick go harvest wetin i plant e get some kind tins wein e be say go hapun to wetin i plant if i too quick harvest am or if i no quick harvest am at all and some of dis tins na numba one if i too quick harvest wetin i plant e go quick spoil plenty becos if de mature well well if de mature de nor dey quick dey spoil but if de no mature reach and I go pluck dem dey go quick spoil den anoda one wein be say anoda tin wein be say go happun na di value for market e go reduce becos I too quick go pluck dem and if pipo see am for market de go dey price am small small moni de go dey price am anyhow because e nor mature reach for dia eye den anoda tin wein go happun na if I too quick go pluck wetin I plant de nor go big reach di way de suppose to be and if I still carry am go market pipo go dey price dem small small moni and I no go fit get beta moni from wetin I carry go market go sell den if I too if I no too quick go pluck wetin I plant for farm dey go con over ripe dey go con spoil and den go still quick spoil too an example of dis kind plant na or fruit na mango paniapo orange tangerine lime grape all dis kin fruits wein e be say if I no quick go pluck dem from my farm de go overripe and de go quick spoil and if I carry dem go market people go still price dem anyhow den numba 5 na if I no quick harvest wetin i plant for farm I go lost dem becos dey go spoil for grand an example of dis kin ones wein be say dey spoil for grand na yam cocoyam cassava poteto and if I no quick go uproot dem for grand de go spoil for inside grand e good say make I dey check wetin I plant everyday to no wen de don mature reach and wen dey never mature reach

watin dey ginger me to at ten d workshop wey people take dey talk agriculture I get some tins wey dey ginger me wai I dey like to at ten d workshop wey Dem dey teach us about agriculture and some of Dem na numba one how I go take improve my knowledge and skills dis one na for me to know more about farming and to know way wey e be say I go take improve how I go take dey farm and to also to get new new tins wa e be say I go know for my farm wey go make my farm beta then I get anoda one wey e be say oyinbo dey call enhancing productivity for he dis one na for me to know how i go take increase tins wa I dey do for my farm and how I go take reduce how and to prove how I go take dey manage my farm and how I go take reduce money wa I dey spend and how I go tey dey manage my farm Dem e get anoda one wa e be say oyinbo still deh call networking and collaboration I like dis one because I get to meet or talk to oda farmers wen e be say dey for my area and community I get I go get to know watin De dey farm and how de dey farm I go know about people farm and to know from oda people watin De dey do for dia farm for long and even get to no how Dem tey dey sell watin De dey produce for dia farm for dis one na um I dey meet plenty people for were De for dey do dia agricultural workshop people wey e be say Dem don tey for de farm people wey e be say Dem don get plenty plenty experience for farming i go dey talk to Dem I go dey learn from Dem Dem go dey teach me Den I go also dey learn to know were Dem dey carry watin Dem don produce from dia farm dey go sell like market place wen e be say Dem go go sell watin Dem don produce all dose kin tins I dey learn am for de workshop dat na one of the reason wai I dey go then e get anoda one wenne be say I dey like dis one oyinbo dey call am addressing challenges for de workshop Dem go teach us how we go take dey handle problem wen e be say we dey get for farm and how we go take talk of how we go talk go Market how market wahala be how customer wahala be how we go take dey handle all dose kin tins how we go take dey solve different problems for farm alo plety people for die go dey de kin problem wa Dem dey get and I go dey learn from dem

wattin be dat tin wen I feel say I go fit learn or wen I go like to learn from agricultural workshop well e get some kin tins wey e be say I go like to learn for were Dem for dey do agricultural workshop and some of Dem na numba wetin oyinbo dey call sustainable farming practice dis sustainable farming practice na how I go take learn how I go take reduce how I take dey damage di environment or my farm land and how I go take dey improve eco friendly farming dis eco friendly farming na wen I dey farm or were I dey farm so I no dey scatter di grand or wetin I take dey farm so I no dey use am take dey damage di soil or di environment Den anoda tin wen I go like to learn for agricultural workshop na numba two watin we dey call crop management wetin oyinbo dey call crop management dis one na for me to no di different way wey my crop or wetin I plant go take dey produce beta fruit and how I go take dey drive all dis yamayama disease Dem wey dey disturb wetin I plant from my farm and how I go dey use chemicals for my farm for good wey e be say e go dey drive all dis yamayama pest and insects Dem wey dey cause kata for my farm Dem anoda one wey e be say I go like to learn na wetin oyinbo dey call soil health and fertility for dis one na wey I go take learn how I go take improve di quality of soil wa dey good for my plant and how I go take dey maintain di soil and how I go take apply fertilizer and how I go take make sure say my soil get plenty plenty nutrient wey e be say e need wen den crop go take dey grow well well for di farm Den e get anoda one wey e be say oyinbo dey call irrigation and water management for here I go no how I go take use water well cause some plant no need plenty water while oda plant dey need plenty water for here so I go no how dose ones wey no need plenty water go also no how water wein be say I go give Dem go plenty reach or how e no go plenty reach den anoda one wey oyinbo dey call technology and innovation dis one na were I go take no about de plenty plenty farm tools wey my farm Dem need the one wey my farm Dem no need how I go take no Dem differences and how I go take get mentain Dem how I go take dey repair Dem and how I go take dey store dis farm tools Dem dis one na how I go take learn Dem

weda I don go any workshop were dey tey dey talk about sub wetin oyinbo dey call sustainable agricultural practis yes I don go workshop were dem dey talk about sustainable agricultural practice and some of wetin dem talk na numba one wetin oyinbo dem dey call organic farming method dis one na wen de tey tell us say make we stop to dey use chemicals or reduce how we take dey use chemicals for farm and make we start to dey do tins wen e be say friendly or dey good for di environment for here Dem tell us say do chemicals Dem wey Dem dey use take dey drive pest or insect say e no dey good make we stop am or make we reduce am so dat make we dey practis wey de good for di environment den anoda tin wey we learn na be say wetin oyinbo dey call regenerative agriculture for here de tell us say make we dey do tins wen dey good for di soil den anoda tin wey I learn be say na agroforestry wetin oyinbo dey call agroforestry dey advise us for here say make us no just dey plant one particular plant for one place but make we dey also dey plant tins like trees too for farmland say e dey good for the environment because e no good for you just dey plant crops crops crops for di environment make we try to dey plant tree too for di environment den anoda tin wey e be say I learn for di agricultural sustainable agricultural practis na numba four wetin oyinbo dey call integrated pest management for here Dem teach us way wen we go take dey kill pest and disease so dat we go dey reduce how we dey reduce chemical dey dey kill pest and disease so dat e no go dey affect di soil or di environment because as we dey use all dis chemicals so dem so e dey kill di soil and e dey destroy di environment den e get anoda one wey be say dey also talk for di sustainable agricultural practis dis one na wetin oyinbo dey call conservation agriculture for here we learn say e no too good make we dey always dey plant one kind or plant for one place all di time but make we dey learn to dey change wetin we dey plant for example be say if you plant beans for dis area dis time after you don comot di beans make you plant sometin like corn for die no be only beans beans beans you go dey plant for dat particular place make you plant sometin like corn or sometin like pepper for dat particular place make we dey learn to dey change wetin we dey plant for one place no be just to dey plant one particular tin for dat particular place

di question na weda e get any wahala or barrier wen farmers dem dey experience wen dem no dey fit dey at ten d agricultural warshop yes e get some wahala wey dey make farmers no dey fit dey go agricultural workshop and um some of dem na numba one. di workshop location some times or most times d location for d workshop e dey dey far well well e no dey dey close to where d farmers den dey or e dey dey far from d community wey dier farm dey, d community wey dem dey stay. e dey d location of the workshop e dey dey far well well so e dey make am dey very hard for farmers not to fit dey at ten d workshop. numba two wahala wey dey make dem no dey fit at ten d na na d time wey den den put for d workhop. if d time for d workshop na d time wey e be say farmer wey farmers dem dey get season well well d time wey e be say dem dey go farm go work well well dat na anoda wahala bcos den no go say make dem leave watin dem dey get for farm d time wey e be say dem go go havest watin den don plant or durin havest season dem go con leave am say dem dey go at ten d workhop dat na anoda barrier again. den number three na cost as in d moni, if d moni wen e be say dem go use take regista for d workshop e big well well, d farmers dem no go fit regista for workshop and as such den no go fit dey go for all dis kind agricultural workshop bcos of d moni wey den go use regista e big wel well. den anoda wahala na be say somtimes bfor dem go say workshop dey d time fit don pass bcos den no get persin e dey dey pass dem information or persin wey dey give dem information about d time of d workshop bcos of d kind community wey den dey and here d workshop dey so de dem no dey get watin or who dey tll dem say workshop dey o or how den take dey hear say workshop dey. den anoda one wey e be say numba five dis one na language wahala be say somtimes farmers no dey hear or dey understand watin dem dey talk about for d workshop bcos den no dey speakor dey talk for d local langauges wey d farmers dem go take understand dem go dey speak big big grammar big big oyibo for d workshop so d farmers den no dey understand watin dem dey talk bcos of d language wey dem dey use and sometimes sef farmers no dey fit dey get chance to dey at ten d workshop because say den get plenty workf for hand, all dis ones na som of d tins wey e be say e dey make am hard for farmers dem to at ten d workshop

di qwestion na wich one i like pass hand on training wetin oyibo de call hand on training or class room style training for agricultural workshop wheda na class room styl o weda na hand on training o di two of dem get dia own tin win e be say wee famers dem benefit from am like numba one patical experience dis one um na wen dem dey do tins for us for our front as in den go carry us go farm den go dey teah us how we go dey do tins for farm den e get anoda one wey be say we dey call interative learning for here we and d instructor go dey talk we go dey talk to d instructor d instructor go dey talk to us we go dey tell d instructor watin d kind tins den wey we dey expereience for d farm and den go dey tell us how we go take handle am how we go take survive d challenges wey e be say we dey face for d farm. den e get anoda one wey e be say na real world application dis one na wen watin we dey learn we go con dey practice an or we go con dey do am for farm. den go carry us go den go con carry us comot for classroom go farm dem go con dey tell us say na watin we go dey do be dis for the farm and watin we no suppose to dey do, den go tell us how watin we dey do for farm bfor na dey destroy our farm or how we dey do for d farm bfor na no dey good for our farm. den we get dis one wey e be say na classroom na den for dey teach us, den dey call am theoritical foundaion for dis one dem dey teach us how we go take understand d word farming watin farming mean, d impotant of farming, how farming take good and d kind d how wu go take dey save frrom farming how wu go take dey carry our watin wu don produce for our farm go market all dis ones na for here den dey teach us. den wu get anoda one wey e be say wu dey call knowledge sharing for here den dey tell us say make we dey share experience as in pipo wey don get experience wey don tey for farming well well den go con dey tell us how den take survive hardship how den take survive farming, d tins we wu go dey do wey go help us for farm dis one wu go dey talk about am to one anoda den wu also get anoda one for be say for classroom wu dey learn how to ask qwestons and den go dey answer us too for dis one d pipo wey con teach us for d workshop so we go dey ask them qwestons and den go dey answer us too. for dis one d pipol wey con teach us for d workshop so we go dey ask dem qwestons and den go dey answer us qwestons wey e be say qwestons about farm tools qwestons about market qweston about um fertilzer qweston about how wu go take drive pest all dose kins qwestons and dem too go dey answer us

dis one na ah i take dey protect my son ah i take dey protect myself from farm win di sun dey hot well well i get some tins wey e be say i dey do to protect myself wen di sun dey very hot well well wen di sun dey hot gbanbanba all dose kain hot sun i get some tins wey i do and one of dem na numba one i dey like to dey drink plenti water well well tru out d day if i work small i go go sit down i go drink water, if i work smal again i go go make sure say i drink plenti water clin better water make sure say i dey drink water plenti well well during d day wen d sun dey hot well well. den numba two tin wey e be say i dey do wen dey protect me na i dey wear cloz wen e be say e dey veri light nor be all dose tick cloz cloz wey dey light um ehn all doz kind cloz like singlet like nika um ehn all doz kind cloz nor be all doz um trouser, sweater no all doz kind cloz i no dey wear dem i dey wear cloz wey e be say dey light cloz like singlet i dey wear dem na all doz kind cloz i dey wear. den anoda tin wey e be say i dey wear na i dey wear all dis um cap wey e be say e dey protet my face, my head from dat hot sun all doz um cap wey e be say e dey get shade wey dey cover my face den dey get shade den dey long well well all doz kind cap um ehn i dey like to dey wear dem take dey cove my face from d hot sunso dat the sun no go reach my face or go dey burn me from head or for my face. den anoda tin wey e be say i dey don if i work fini if i work small if i don tire i go go sidown for where get shade where d sun no dey touch so dat i go rest for like thirty minits den if i don fit get my sef back from d tiredness wen i don tire for d one wen i don work i go con go back go work den if i still work i don tire i go con go back to dat place go sidon tu make sure say i rest small. den i get anoda tin wey e be say i dey do wen e be say dey help me too dey protect my sef, if i notice say i don tire well well or maybe i dey feel headic or i dey feel dizzy i go con go back to wherre i keep my tins i go i go go pack dem den i go con go house go rest, den as i dey rest for haus if i discoversay d bodi no dey still dey better d bodi no dey do me gud at all i go con carry mysef i go go hospital so dat i go go tel doctor ho my bodi dey do me so dat doctor sef go con cheeck me go con tell me say o madam maybe na fever u get o or na malaria i get o. all dis na som of d tins wey i dey do to potect my sef from d hot sun wey dey

wetin i dey do to make sure say i no catch those sickness sis wen e be say hot sun dey cause some of di tins wey e bi sayi dey do to make sure say i no catch those sicknes sis or doz disease win e bi say hot sun dey cause na numba one i dey make sure say i drink plenty water water if i dey farm if i dey go farm i dey always dey carry gallon of water follow bodi if i work small and i don tire i go go sidon i go drink water den i go still eat some fruit den join sef to make sure say ino catch doz sickness den i go con go back to work. numba two tins wey e be say i dey do na i dey eat plenty food and i dey drink drink dem wey e be say e dey rich in watin oyibo dey call electrolight, dis electrolight na watin dey give me energy watin dey give energy for my bodi i dey make sure say i dey eat food and drink water wey plenty wen e get electrolight dat na numba two tin wey e be say i dey like to do. den numba three tins wen e be say i dey do for farm wey dey make no dey fit dey catch all dis yama yama sickness wey e be say strong heat strong sun dey cause na i dey like to dey wear cloz wey e be say dey protect my bodi cloz wey e be say e dey light like singlet or nika i ne dey like to dey wear socks i no dey like to dey wear sweater or trouser so dat d heat wey dey my bodi e no go plenty, i no dey like to dey wear black black cloz bcos black black cloz dey attract heat e dey make heat dey com my bodi i ne dey like to dey wear all doz kind cloz i dey like to dey wear cloz like singlet, nikas um ehn all doz kind cloz wey e be say ifi e ne dey draw heat and cloz wey e be say e dey bright in color, cloz like yellow cloz, white cloz, green cloz all doz kind cloz um ehn no be black. den anoda tin wey e be say i dey like to do na i dey like to dey wear hat and um glasses all dis glasses dem wey pipo dey wear wey e be say e dey e ne dey if you wear am even though you look sun d sun no go dey affect ur eye all doz kind glasses i dey like to dey wear am. den d kain hat weyi dey like to dey wear n all doz ones wey e be say e big come out, i go wear am e go cover my whole head den d front and surrunding of d cap den big come outside like doz ones wey be say um pipo wey dey tap palmwine den dey wear um ehn doz kind cap na me dey like to wear. den anoda tin wey e be say i dey like to dey do na i dey like to ge to dey go sidon for shade if i don tire i dey m always dey make sure say i get tree i dey go sidon under treewen e be say sun no dey touch if i work finish i go go sidon there i go rest den if i also notice say my bodi no dey d way e be maybe i dey feel headic or i don dey weak or i don dey tire i go con go house den if i nor still dey better i go con go see doctor for treatment

d qweston na wetin i dey do to make to get clean water wen i dey drink for farm wen di sun dey hot wellwell while ai get sometins wey ni be say dey do wen e be say take dey get clean water wen i dey drink for farm wen di wedda or di sun dey hot well wel and one of dem na i dey make sure say i get clean jewry can or galon wey get cover if i dey go farm i go put water inside di galon or di jewrycan i go con cover am i go make sure say di water plenty well well i go cover am wit gud cover clin gud coverwen e be say notin go fit enter if i keep am for somwhere for farm dat na one tin wey i dey do. anoda tin wey i dey do to make sure say i get clean water wen e be sa i dey drink for farm na if i don reach farm i no go put di jewry can for where sun dey or for where dirty dey i go put am for di shade wey e be say i dey sidon if i don tire wen e be say sun nor dey touch thereand um di place no get dirty um ehn i go put am for there. den anoda tin wen e be say i dey do wey e be say dey fit where i dey fit dey get beta klin water dey drink na if tap or pump dey near di place um ehn i go make sure say di tap get filter i go make sure say di water kili bfor i go fetch di water put for my jewry can drink., dat na one tin wey be say i si fi dey do. den if if to if say i no anoda tin again na i dey make sure say i dey boil di water wen i dey carry dey go farm make sure say e don col bfor i go put am for inside my jerry can carry follow body go farm go for wen i go drink for there. den anoda tin wey e be say i dey always ah i dey take dey get clean water na all dis pipol where wey e dey sell water wey i know say dier water dey clean and pure wen e be say dem fit drink um ehn i dey still also buy from dem most especially all dis pipo wey e be say dey sell water for tank or den dey carry am put for plenty jewrycan den go con put am for whee barrow we get pipo like dat wey e be say dey sell water for farm but i need to make sure say di water na di one wey e be say person fit drink um ehn ah go buy from doz pipo sef doz ones sef dis na some of di way wey e be say i fit dey get better klin water wey i dey drink well well weather hot well well for farm

weda e get any local tins or transditional tins wey e be say i dey do on everi day for everi time wen dey make me dey fit dey survive hot wedda hot sun i get some tins wey e be say local tins wey e bi say i dey do wey de make me dey fit dey survive wen di wedda wen di sun hut well well numba one na i dey like to dey drink plenty water tu make sure say i dey hydrated watin oyibo dey call hydrated ah like to dey drink plenty water well well plus embal tea sef embal tea sef dey help all dis embal tea wey dey make you no dey fall sick even wen sun beat you i deylike to dey drink all doz kain tins. den anoda tin be say i dey liketu dey rest for where get shade where sun ne dey touch wen i don tire to work, i go go dey if i don work small igo con go dat place wen e be say i don do for mysef wen e be say e get shade wey sun no dey touch, i go con go dere i go con go rest for like ten to fifteen minits or sometimes twenty minits sef i go dey dat shade na de i con fro drink my water drink mt embal tea wen e be say i carry folloe bodi. den anoda tin again na i ne dey like to dey pack plenty plenty cloz ful bodi n i no dey like to dey wear clot ey e be say dey black, i no deyy pack tick cloz for bodi sef i dey like to dey wear cloz wey dey free ah cloz wey e be say den no be black, cloz like yellow, blue, white um ehn all doz kain cloz bcos if you wear black cloz black cloz dey ah dey draw heat near bodi ne dey like to dey wear black.den anoda tin again wey e be say i dey do always na i dey like tu dey drink embal drink all dis drink like agbo um ehn wey den use tins like ginger, mint, lemon grass and um um all dis kain tins i dey like to dey use dem take dey make emabal t agbo dey drink, i dey even dey carry di agbo ddem dey go farm sef. i dey like to dey eat food wen e be say if i eat am e go make my body dey kule i no o con dey sweat like that again tins wey dey col, tins like youghourt, tin like cucuber wey e be say if you eat dem finish your bodi go dey kule some how um ehn all doz kain food i dey like to dey carry dem folow bodi. den i dey also dey like to dey rub tins wey e be say dey protet my bodi bfor i dey go farm tin like coconut oil all doz kain ones dem na di tins no be say i dey like tu dey rub for my bodi so dat heat no go too worry me or all dis tins dem wey dey all dis inset ddem wey dey bite persin and wen di weda don hot well well um ehn dis coconut oil dey protet all dis tins from my bodi and e dey also dey dry heat sef from my bodi

how i take dey change di time wen e be say ah take dey work so dat ah no go work for wen di sun dey hot well well get e some tins wen e be say i dey do for farm wen e be say i take dey change di time wen e be say ah take dey work heavy work wen di sun don com out well well and den some of dem na i dey like to dey work very early in di morning around six in di morning um ehn wey di day don brite sun never com out i go start doz heavy heavy work dem den anoda tin be say i dey like to dey work for eveninwen e be say di sun fi don come down i ne dey like to dey work for wen di sun um dey sharp wey dey hot wwell well i ne dy like to dey work for dat time. den i dey like to dey take break from work to rest for shade wen e be say after i don work for som time most especially in the morning and wen di sun don dey hot i go con go shade i go con go rest if i don rest finish for som time i go and ah dat time i go make sure say i drink water i go con eat food me be say i carry go farm den i go con rest small. den anoda tin wen e be say i dey like to dey do na i ne dey like tu dey do heavy work wen di sun dey up i dey like tu dey do small small work light light work wey i go fit do for shade mosz mosz especially for dat time wen e be say di sun dey tins wey i dey like tu dey do for shade na maybe na casava ah root for maket for farm, i go con carry di casava go shade after i don rest small i go con tu dey peel di casava den if waka dey for me to wash the casava i go con wash an doz na small small work wen e be say i dey do for shade or maybe after ah don do dat one finish di sun still dey hot i fit say okay make ah pluk somtin like pepper or tumetoz or maybe fruit dey my farm i fit dey go pluk all doz tins for di time wen e be say i take dey rest for farm. den i dey end up di day if di sun don com out sun don com down i go con go back to di farm moz esp den by dis time evenin don reach i go con go back go complete um if na root i go root casava i go con com go back go dey root casava or if na clear i go clear for farm i go con go back con dey go clear to finish up for the day

tins wen e be say i dey do wey dey make my lafs my lifes tok dem not dey sick wen de sun dey hot well well e get some tins wey e be say i dey do wen e be say wen ever di weda don hot well well i dey do to my life stock dem wen dem make dey no dey siki siki wen de weda or wen di sun dey hot everibodi know say heat no good for body and as e no good for bodi so e no still good for animals den bodi so som of di tins wey e be say wey e be say i dey do nai me wan tok so one of di tins wey i dey do na be say i dey give dem shade wey dem go stay dat na one tin. anoda tin wen e be say i dey do na i dey make sure say di numba of animal wey i dey put for one small house e no dey plenty so dat den go get enough space to dey waka around and den go get enough space so dat wen breeze go take dey enter dier bodi. anoda tin wey e be say i dey do na i dey make sure say i giv dem better klin water wey den go dey drink everytime all tru di day. en anoda tin wey e be say i dey do na be say i dey put medicin join dier water or join dier food durin wen di sun dey hot well well wen go make dem nor sick. den anoda tin wey e be say i dey also dey do i dey make sure den get watin oyibo dey call shower for inside dier house so dat wen dier body don dey hot i go con on di shower to make sure say di tem di hotness of dier bodi don cam down um ehn i dey also dey do all dis ones den for dem so dat den no go dey get hot body. den anoda tin wey e be say i dey also dey do, i dey mae sure say di house wey i bid for dem so i dey put fan i put fan for dem so dat den go dey use am wen di weda dey hot well well. den anoda tin wey e be say i dey also dey do be say i dey make sure say i dey monitor dem to no if dem dey show any sign say den dey hot to no ah so dat i go fit no how i go take handle am wen dier body dey hot ah also dey make sure ah no dey give dem food wen di weda dey hot well well bcos e no good tu giv dem food wen di weda dey hot i dey only dey give dem food for early mornin and for evenin time all dis na di tins wey be say i dey do to make sure say di animals dem wen i get i dey protet dem from wen di weda dey hot well well

weda e get any emargenci plan wey e be say in case fire hapun or any hot weda any sickness wen e be say person dey sick for hot weda yes we get some emergenci plan incase pesin sick sickness wey e be say hot weda dey cause or fire hapun for di farm one of di tins dem wo we dey do na in case of si case say persin icki sicki sickness wen e be say heat dey cause we get watin we dey call first aid trainin for dis one so e get some pipo for di farm wen e be say dem don teach on how to handle pipoll or to treat pipol wen e be say dey sick sickness wey e be say heat dey cause for bodi dat na numbe one. numba two we call am emergeci response dis one na to put tins wey e be say go hep pipo take respons ttu wahala wey e hapen tu pipo as a result of hot weda. den anoda one wen e be say we get again dis one na access to medical care dis one na to make sure say pipo get get access to quick medical at ten tion like doktos dem go dey ground wen e be say if pipo sick did sickness wen e be say heat dey cause, doktos or nurse dey grand wen go quik treat dis pipo bfor den go reach hospitul. den dis den anoda one na dis one na to make sure say fire no even hapen for di farm and to check for tins to no say fire no hapen. den we get anoda one wey e bey say we dey call fire extinguisher, dis one na watin den take dey qwench fire if fire if fire hapen for farm, we get pipo wen e be say we still train or teach on how to use dis tin. den wu also get watin oyibo dey call evacuation plan, dis one na pipo wen e be say wu don train like drivers we get moteo wey e be say in case fire hapen or in case emergenci hapen and di persin dey sicki sicki sickness wen e be say heat dey cause, we ge pipo wey go carry dem wit moto go hospitul. den wu also get anoda one wey e be say wu dey call emergenci contat, dis ones dem na pipo wen e be say den don train or dn do teach on how tu dey qwench fire incase fire happen for pipo farm. dis na som of di tins wey e be say dis na som of di plan wen e be say we put for inside di farm incase heat sickness wen e be say heat dey cause hapen or incase fire hapen for inside di farm

wish kain tins or services nai pipo dey easily dey trade for my community wey be say involve trade by batter for my community get some tins or services wen e be say pipo dey do for each oda or collect from each oda i dey pay back with anoda goods or services wey e be say dem nor dey pay for one of di tins na be say na food food na one of di tins wey e be say pipo dey easily dey trade for my community weyn e be ay nor involve moni food like pepper, tumetoz, mango melon, onions all dose kain ones, mah i say i get onions i no get tumeto, i no get pepper i go carry my tome, my onions go anoda person house or place make di pesin give me tometo and pepper den i give di person my onions. dat na one of di tins weyn e be say we dey trade for my community by trade by bartar. den anoda one wen e be say we dey still dey trade na handicraft watin oyibo dey call handicraf dis one na watin pipo dey weave, weaving of cloz or pipo wey dey do pot pipo wey dey mold pot or pipo weyn dey do chair or table um ehn dis na som of di tins dis na som of di tins dem so wen e be say we dey fi dey trade for our community weyn e be say e no involve moni. den anoda tin weyn e be say we dey alo dey trade for community by trade by bartar na farm tolls and equipment dis ones na farm tools weyn e be say get pipo ey dey do farm tools and e get pipo wey e be say e still dey do um tins weyn e be say den dey make for hous like chair pipo weyn fi dey do chair if den want farm tools den go go meet pipo wey dey do farm tools den go con exchage am dat one na som of di tins weyn e be say den dey exchange. den di services weyn e be say den dey fit dey exchange for my community wen e be say no involve moni na farming labor for instance na today na i get farm som pipo for di community wen e be say also get farm den go com my farm con work den tomorrow me i go con join anoda pesin go e second pesin farmgo work den me and di second pesin con join anoda pesin go di third person farm go work dat na watin we dey call farming labor. den we get craft manship watin oyibo dey call craft manship and did one involve tins like carpenters or ppipo weyn dey do iron all dis um welders den um ehn all doz kain pipo use doz ones fall under services weyn e be say den dey render. den anoda den e get anoda tin weyn e be say den dey also dey do services weyn e be say dor also dey do again na for all dis pipo weyn e be say dey go farm or dey go work. e get som kain pipo weyn e be say den dey leave dier children for either dier children or pipo or dier mama and papa wen e be say don old well well wen e be say den no fit take care of dem selvs den go leave am fo dis kain pipo den at di end of di day den go give dem som tin like rice, beans, tumeto, or garri um ehn dis na som of di tins weyn e be say den dey exchange for my community wen e be say e no den no dey use moni take dey do

dis one na wada e get eni particular culture or ritual wen pipo wey wan do trade by batter dey do for my community we get some culture wen e be say we dey do wen e be say pipo wey wan do trade by battar dey do for my community and some of dem na numba one, we doy always dey make sure say di pipo wey wan do trade by battar so den greet each oda after den greet each oda finish den go con tok small tok about wtin den wan trade bfor den go start. den two na watin we dey call mutual respet dis one na wen di two pipo weyn e be say wan do di trade tu respet watin di oda person wan trade. den anoda one na dis one na watin oyibo dey call hadilin, dis one na wen di pipo wey wan trade so go tok how much wey be watin den wan use take do di trade so if one own pass di oda one den go fain way wey e be say den go take settle am weyn e go be say di two pipo wey wan trade so watin den wan use take trade e be di same {um) amount bfor den go start tu trade. den e get anoda one wen e be say we dey call hand shaking oyibo dey call an hand shaking dis one na wen den don den don do aft den don do di trade finish den go con shake hand to show say yes watin den don agree to trade so e dey okay wit di two pipo. den e get anoda one weyn e be say we still dey do again dis one dn dey call an gift giving for you tu con trade you must carry small small tin wey e be say you go take giv di nexs di person wey you wan follow trade as gift and dat pesin sef go still carry e own com. den after den don trade finish den go con give each oda one di small gift weyn e be say den carry com to show say di trade wen den don trade so e go well well well dis na som of di small customs and ritual wen e be say dey very important for my community if pipo wan do trade by bartar

di quetion na how i go take no di value of goods and services during baterin and trading baterin and trading mean say i get wetin i wan give and you must give me sometin in return wen e be say e nor involve weyn be say we no go use money cat na wetin d dey call baterin hans and um trading. one way wen e be say i go take no about di value na di market value how much den dey sell dat tin for market buh dis one i go go find out how much di tin weyn e be say i wan take exchange my own so e be for market to no weda di price and my price na di same or e dey veri close to each oda price for market. den anoda tin weyn e be say i go take no di value of watin i wan exchange to na tru di watin den dey call di quality and di condition. for here so um i go go look weda watin i wan exhange to e good well well or weda na better tin na den take make am, den anoda tin weyn e be say i go also go check for na weda di tin e dey common for market or weda e no dey common for market tu no weda be say i go fit collect am wit watin i wan give out. den anoda tin weyn e be say i go still look out for weyn e be say e dey very gud na weda di tin weyn e be say den wan give me so wen i wan exchange to weda e be say e go dey useful tu me weda i go fit use am bcos e get som tins weyn e be say som pipo dey trade wit wen e be say di oda pesin no go fit use so i must find out weda di tin wey di person wan take trade wit me so i go fit use am for my house or for my farm. den anoda tin weyn e be say i go look out for na watin oyibo dey call flexibility, if i find out say watin i wan exchange wit my own so e no get better value e no go and i no fit use am i go just make sure say i find anoda way or find anoda tin weyn e be say di person go fit trade wit me weyn e be say e no go cause katakata bcos of say i wan reject watin dat person wan trade, na just for me to find anoda tin weyn e be say di pesin get wen e be say dey di same weyn e be say hin ah my own na d sam price den i go trade

person na weda we get any person wey e be say we trust for di community wey dey stand gidigba wey pipo wan do trade and batrin yes we get som pipo be say we trust for our community wey dey epp or wen dey stand wen pipo wan do trade an barterin and den some of dem na numba one our community leaders dem, our community leaders na som pipo weyn e be say we trus to no how to stand so dat wen pipo wan do trade by barter dem g fit do am well wen e be say den go dey successful after den don do di trade and batery. dn we get anoda pipo again wen e be say we still trus wen dey stand gidigba dis ones dem we dey call dem market organisers dis one na som pipo for di community wen e be say den get experience wen e be say den dey organize or den dey set pipo up wey wan do trade and baterin, na dis pipo nai eni bodi wey get watin e wan trade youo go meet dem den go con fine pesin wey e be say e need watin you wan trade den den go con meet you again tell you say dis pesin wan watin you get o aand dis na watin di pesin get tu offer den den go con set di two pipo up make den do dier trade well. den e get anoda one weyn e be say we dey call dis ones den we dey call trade associations just as di trade and baterin be wu get pipo weyn e be say be di be di organiser dis pipo so na den dey support pipo wen e be say wan trade by barter and go dey set dem up or dey organize pipo weyn e be say e go also give watin den want in return. den we get pipo wey dey make sure say wen e be say we still trust for di community wen e be say dey stand gidigba weyn pipo wan trade dis pipo dem na den dey ep us to find pipo wey wan do exchange wit oda pipo and den dey also dey make sure say den provide dem give guidiance den dey give security den dey make sure say were den for wan do di trade and baterin so pipo weyn dey thief no dey pipo weyn dey fight no dey na dem nai dey very good den train dis pipo well well to make sure say den carry out di trade and baterin so well well

how i take dey solve katakata and wahala wey dey wey go hapun wey den dey do trade and batirin trading and badtirin wu get some tins weyn e be say we dey do wen e be say we take dey solve wahala weyn e don hapun wen pipo wan do trade and battary and one of dem na numba one watin oyibo dey call tru communication, we dey make sure say di pipo wen e be say e dey involve so den tok tu dem den tok tu each oda tok watin dey dier mind tu see watin dey cause di wahala. den anoda one na watin we dey call tru negosiation, dis one so for here we dey make sure say di two pipo wey get di wahala so dem agree tu do business after dem dey tok watin dey dier mind den go con agree tu do business. den number tree for here na midiation for here dis one oyibo dey call an midiation, wu go con find anoda pesin wen e be say go con com shook mout put for di matter so dat den go fit solve dier each o den go fit solve di wahala weyn e be say e dey ground so. den e get anoda one wey e be say we dey call oyibo dey call am baindin decision making for here so dat tor dat um pesin wen e don com in so to con tok di di two of dem tu makse sure say den don settle betwin dem selvs go con tell dem say make den agree tu resolve di wahala and mak dem go ahead tu do di trade wen e be say den won trade. den we get anoda one wen e be say den dey call clear agreement oyibo dey call an clear agreement dis one mean say di pipo weyn don dis agree bfor wen get wahla bfor den agree say den go do business wit each oda and den don accept di um condition wen e be say dem give dem selvs den wu get anoda one wen e be say dem di one for here dem after dem don do business den go con agree tu maintain dier new friendship weyn e be say den don get so dat next time wen den wan do trade or wen dey wan trade watin dn get den no go get eni problem again, dis na som of di way wey e be say we take dey solve wahala weyn dey wan do trading and baterin